Ku musozi wa Buhoro neza na neza ku gacimbira Majombe, ishure ry'umwaka wa mbere, hari akabaho kariko utuntu twinshi twiburungushuye, udutukura, udusa n'urwatsi rubisi, twirabura, udusa n'umuhondo, n'umwigisha ariko yigisha abanyeshure guharura.

Ikibaho canditseko ibintu vyinshi kiriko amanota cumi natanu inzu iriko amatafari namabara yera hasi hasize isima isima yirabura hariko hejuru namabati hamwe nimbaho kandi nyinshi